Suura kana irratti kan arginu bareechitoota yookiin miidhagsitoota manaati. Kunis immoo mana miidhagsuudhaaf yeroo sagantaalee adda addaa qabnu kan itti fayyadamnudha fakkeenyaaf yeroo guyyaa dhalootaa fi cidha kabajnu kan itti fayyadamnudha.

Fakkii kanarratti kan arginu mana godoo xinnoodhaa fi namoota lamatu dhaabbatanii jiru. Uffannaan namootaa akka arginutti kan ibsu jarri aadaan isaanii gara Beenishaangul yookiin gara Gambeellaa kana ta'uu isaa nutti agarsiisa.

Fakkii kanarraa kan jiranii dubartoota afuriidha. Dubartoonni kun karaatti wal arganii, waan wal dubbisaa jiran fakkaata. Dubartoonni kun miilla isaaniitti kophee hin kaawwanne garuu akkasumatti baddaa keessaa deemu.

Suuraa kana irraa kan nuti arginuu dubartoota uffata aadaa addaa addaa uffatanii miidhaganii jiranii dha. Akkasumas wantoota addaa addaa harka isaaniitti qabatanii kan sirnaa jiranii dha. Miidhaginni isaaniis kan namatti toluu fi nama hawwatuu dha.

Suuraa kanarraa kan nuti argaa jirru mana nyaataafi dhugaatiiti. Akkuma nuti ilaalaa jirru dhugaatii baay'ee jaallannu dammarraa kan hojjetamuu fi akkasumas immoo nuaata baay'ee Itoophiyaa keessatti jaallatamaa fi filatamaa ta'e foon jiidhaa murameetoo jirudha. Akkasumas daabboon warqee nyaata kanarratti ni argama.

Suuraa kanarratti kan an argaa jiru konkolaataaa guddaadha. Konkolaataan kunii qodaa itti fe'anii iddoodhaa iddootti geggeessuudhaafis waan akka biyyoofaas itti fe'anii itti geggeessuudhaaf ni ta'a.

Fakkii kanarraatti kan arginu hordoftoota amantaa musiliimaati, isaanisimmoo ayyaana isaanii kabajuuf ayyaaana isaanii kabajuudhaafi alatti bahanii jiru. Hundumti isaaniyyuummoo uffata adii uffatanii jiru.

Fakkii kanarratti kan arginu buna akaayamee jirudha. Bunni kun akaayamee nam'ee daakamee ka'eemmoo jabanaatti nam'ee dhugama. Namni fooliisaa kana baay'ee jaallata.

Bakka kana irratti kan arginu Haroo Wancii yoo ta'u, fakkiin kunis baay'ee magariisa ta'uusaa, bareedina isaa agarsiisa. Harichi gidduutti argamuunis bareedina isaa dabaleefii jira.

Fakkii kanarratti kan arginu alaabaadha. Alaabaan kunis halluu gurraacha, diimaa fi adii of keessaa qaba. Alaabaan kunis kan beeknu alaabaa abbaa gadaati. Kunis immoo baay'ee bareedaadha.

Fakkii kanarratti kan arginu lafa uumamaa wayiiti. Lafti kuni marga marga baay'ee qaba. Gidduu gidduu isaas dhagaan jiraa. Laficharra immoo marga kan nyaataa jiranii hooloti baay'ee hooloti jiru.

Fakkii kanarra kan jiru fakkii bunaa yoo ta'u, gara jimmaa kanatti baay'ata. Baallisaa kunis iddoo tokko tokkotti danfisamee ni dhugama.

Suurri kun waan nutti agarsiisu meeshaa manaa keessaa tokko kan ta'e fal'aana kan jedhamudha. Fal'aanni kunis akkuma asirratti argaa jirru muka irraa kan hojjetamedha. Fal'aana yeroo baay'ee nyaata aadaa kan ta'an adda addaa ittiin nyaachuudhaaf kan itti gargaaramnudha.

Suura kana irratti wanti arginu dubartii uffata aadaatiin faayamtee jirtudha. Uffanni aadaa Kun uffata baay'ee miidhagaa ta'eef fi aadaa saba tokkoo kan ibsudha.

Fakkii kana irratti wanti ani argu karaa guddaa jira. Karicha irra ammoo namnis, konkolaataanis baajaajotis doqdoqqeen irra deddeemaa jiru. Namnis ammoo qodaa babbaatee irra deemaa jira.

Suuraa kana irratti kan argaa jirru kuni manadha. Manni kunis maalidha yoo jedhame waajjiraalee ganda baadiyyaati. Waajjiraalee kana keessatti wantoota hedduutu hojjetamuu danda'a. Haala bulchiinsa biyya tokko ittiin illee beekuudhaaf waajjiraalee kana keessatti hojiilee gara garaa hojjechuu dandeenya.

Fakkii kanarratti kan arginu jaldeessonni yeroo bosona keessa deemanidha. Jaldeessonni kun mukarra yeroo mukarra jiraatanidha nama wajjin baay'ee walitti dhiheenya qabu.

fakkii kanarratti kanargnu kitaabu kunis matadureensaa kana dubbiin kan jedhudha kitaaba kana irratti namooti walitta qabamanii odaa jala ta’anii waliin marii achaa jiruu kitaaba kanas kan barreesse yosief mulgeetaa baabaadha

suuraa kanaarraa kan nuti arginu idhaan facaafameetoo jiruudha midhaan kun isa kkuma argaa jiru boqqolloonmidhaan guddachaa jiruudha guddina saairra kan jiruudha jechuudha akkuma arginu magariisummaas baay'ee kan namatti toluudhaa yeroo guddaakessu immoo baayee kan nama gargaaru

Suuraa kan irratti kan arginu mana yoo ta'u manni kun immoo godoo yookii citaa jedhama. kan irraa hojjatamuus mukarraatii akka isa kaanii boloketii faaraa miti mukarraatii gara baadiyyaafaatti baay'ee baayyata.

Fakkii kanarra kan jiru karaadha. karaa kanarra immoo sareen deddeemaa jira. karaan kun dhagaa caccabee jiruun hojjetamee jira. akkaataan itti taa'es immoo karichaa fi bareedina isaa dabaluuf jira.

Suuraa kanarratti wayyaa aadaa shamarranii yoo ta'u, wayyichis immoo halluu babbareedaa of keessaa qaba. Hallichis immoo gurraacha, adii fi diimaa isatti dabalatees immoo halluu magariisa qaba innimmoo bareedinasaa dabaluuf fayyada.

Fakkii kana irra kan jiru karaa guddaadha. Karaan kunii kaaaraa konkolaataan deemuu fi karaattiin nammi deemu kan adda ba'e jiruudha. Karaa kan irra immoo namoota ta'anii hojjiisaanii hojjetaa jiru konkolaataanis immoo karaa isaa qabate deemaa jira.

fakkiikan irratti kan nuyaarginu dhugaatiidha dhugaatiin kunii akkuma nuyaarginuu kan mukarraa kan hojjetame waan keessattiin dhuganirra keessatti namnii jiraa innas immoo dhugaatii namni baay'ee jaalatuudha

suura kana irraa wanti nuti argaa jirru asxaadha asxaan kunis aasxaa yuuniversitii goondariidhaa yuuniversitii goondar kan hin ergamu naannoo amaaratti yoo ta'u akkuma gidduu haasxaa kanaairraa arguu dandeenyutti gidduu haasxaa kanaa irraa kan jiru gamoo faasilidasidha

suuraa kanarraa kan nutargaa jirru maqxoo kan jedhamuudha maqxoon immoo meeshaa qaraa qabu keessa tokko ta'e wantoota adda addaa yeroo mumuruu barbaannee kan itti murmurruudha tajaajilisaa baayee kan namaa jaabsisuudha sababisaas wanta barbaannee tokko bifa barbaanneetti boo'nee akka baasnuu nu taansa

Fakkii kana irratti kan arginu magaalaa guddoo wayiti magaalattiin kuni mana baay'ee qabdi of keessaas immoo mukoota baay'een jijjiiru magariisummaa isaatti dabaleera kunmoo qilleensa gaarii akkasaa argatana godhaanii achii bishaanis jira.

Fakkii kanarraa kan jiruu balbala ittiin mana cufatantu jira. Balbalichis kan hojjatame mukarraa yoo ta'uu, bareedinas akka kennuufi jabinas akka kennuuf wal keessa kakkaawameetu hojjatame.

fakkiikaan irratti kan arginu mana dha manichi immoo haalluu baay'ee qaba gidduu sarratti immoo haalluu abbaa gadaa qaba gurraacha diimaafi yaadi kunimmoo bareedinaa isaatti dabalee jira

Fakkii kanarratti nyaata saanii irratti dhiyaate argina. Nyaata sana gidduu wantoota xixiqqoo akka ataraa kan jiran yoo ta'u, meeshaan ittiin muran kan akka haaduus (knife) cinaa isaa jira.

Fakkii kana irratti kan jiru kitaaba kitaaba kunii matadureensaa furtuu gumaa kan jedhudha. Kitaaba kana irratti mucattiin tokko teessee jirti harka see keessattis immoo siinqe qabdee jirti.

suuraa kan irrattiin argaa kan jirru mihamii dhaginaa murmatti kaawwatamuudha yeroo baay'ee mi'mii dhaganaa kun akka kennaatti nama tokkoirra gala nama biraatiif kan kennamu yoo ta'u baree dinaaf illee kan baay'ee nu bargaaruudha

fakiikan irratti konkolaataan tokko cirracha keessaa galee akka tti deemu gatiidhabee fi namoota dhiibaanii jiru jarris immoo wajjinii dhiibanii konkolaataa kanaa cirracha kana keessaa baasanii akkana deemuuf gargaaraanii jiru

Fakkii kana irratti wanti nuti argaa jirru namoota biqiltuu dhaabanii jiraniidha. Biqiltuu kun immoo haala qilleensaa naannotiif baay'ee kan gargaaruudha misooma kan isaan hojjechaa jiranii namoonni nuti ilaalaa jiru misoomni kun immoo baay'ee kan nama gammachiisuudha.

fakkii kana irratti kan arganu faaya kun immoo kan momatti kankaa'atamuudha bareedina dabalaa yeroo baay'ee dubartoota tu ka'ataa akka waliifis kennanii wa indanda'ama

suuraakkan irra kan jiru karaa guddaa wati karicha irra sumoo konkolaataan guuguldaan is faayyein jiru dnfas jiru itti naanne'e immoo mukoota guuguddaa jiru duddufa isaa gaara guddaati jira

Suura kana irraa kan nuti argaa jirru dubartii rifeensa ishee haala gaariin miidhagfattee tolfattee jirtuudha. Akkuma argaa jirru haalli rifeensa ishee itti miidhagfatte kun baay'ee kan namatti toluu fi aadaa kan ibsuudha jechuudha.

suura kana irraa waanti nuti argaa jirru uffatadha. uffanni kun immoo uffata aada ta'eetoo bifa anmayyaawaatiin midhekfamee tolfamee dha. akkuma argaa jirru halluu adda addaatiin miidhakfameeti jira. uffata kana yeroo adda addaa fi bakka adda addaa uffannee deemuu dandeenya.

fakkii kana irratti kan arginu nyaata yoo ta'uu nyaati kun immoo foonirraa kan hojjatamudha. innis immoo gidduu irraan ajooruu jala isaatiin ibiddatu boba'aa jira. irra keessaan foonichii fi qaaraanfaa baallifaa itti nam'eetu dhi'aata.

Fakkii kana irratti kan arginu iddootti namni bashannanudha idddochi baay'ee baredaa fakkata giddusaa bishaantu jiraa achi manoota lafa manneen ciiseetu jira

fakkii kan irratti kan arginu d oduu kanirratti dubartii tokkota faaarti isas immoo kan kaasaa jirani midiyaaliin addaaddaa kaasaa jiroo akka hoyin kan akka tvf kaasaa jiru

fakkii kan irra kan jiru kopheen kunis immoo baayyee namaa mijaa'uudhaatti ittiin deemuudhaafis halluun isaa gurraachaa f adiin kunis immoo baayyee bareedha duddubisaas immoo gaafa irraajjatan baayyee namatti tola

fakkii kana irratti kan nuti argaa jirru namoota wala haammachaa jiraniidha. kunis kan agarsiisu hawaasummaan akkasumas tokkummaan namoota gidduu akka inni jirudha jaalalli namootni waliin qabaniis kanaan akka ibsamudha.

Faayyi nuti fakkii kan irratti argaa jirru faayya mormaa kana ammoo yeroo baay'ee kan kaawwatan dubartootaadha faayya mormaa kun faayya baay'ee bareedaa dha akka kennaattis namootarraa gara namootaatti kennamuu kan danda'uudha dubartootni immoo baay'inaan itti fayyadamu.